Vantu vazhinji vanonga vachida kutsanangurirwa zvakanyanya kuti zviyayo zvinombo hamba sei, uyehe zvinombopararira munharaunda nenzira dzakadini.

Chiyaiyo chebesha rekhovhidhi chiyaiyo chakanesa maningi vantu pashireshe chinosiswe kungwaririrwa patinenge tirimuntaraunda dzatinogara.

Kudxoka kwakafanira kunotwa ngevantu hakuitwi bedzi ngevanohine mitombo. Asi nevano hinwavo mitombo vanosisa kudhloka zvakafanira kuti vasa paradzire zviyayo.

Kugonxa zvigonxo zvinoenderana nemushando waunoshanda wakadai nemushando wekudzivirira zvirwere zvinodetsera kuti usataputsira zvirwere kana zviyayo zvine vamweni kana kutorawo zviyayo kubva kune vamweni.

Vakoti vanosise kufarire basa ravanonga vakafundira, izvi zvinoyita kuti pavanodetsera vanonga vayine zviyayo, vasanyanya kugunun'una maningi kuyitire kuti ndaramo dzeantu dzione kudetsereka.

Vana vanosise kubaiwa mitombo, pamazuwa eshe avanenge vakatarisirwe kuti vahinwe mitombo .Izvi zvinoitire kuti vadetsereke.

Kurapwe zviyayo zvino kona kutapukira kune amweni mu ndaraunda mwatino gara zvino detsera kuti vantu vakawanda vasa rwara nge zviyayo zvinenge zvei rwadza vamweni.

Chiyayo chimwe nachimwe chine mutombo wachinorapwa ndiwo, izvi zvinodetsera kuti vantu pavanodayidzwa korapiwa kuti vasapararire zvirwere muntaraunda, vanonga veyienda veyiziya kuti tiri kuyenda kodetserwa.

Kunase ku ndxoka zvi ndxoko zvino sisirwa muku dzivirire zvirwere kuno detsere kuti muntu ayite mushando wake aka gwinya uyehe asikatyi kuzo pararirwe zviyayo.

Kudhxoka zvidhxoko zvakafanira mukati menzvimbo dzekushandira dzakadai ngemunorapwe varwere zvinodetsera zvakanyanya kuti vasatapukire zvirwere.

Zvimweni zvonodetsere kusapararira kwezviyaiyo mukati mentaraunda dzedu kunasire pakanaka panoisirwe marara uyehe nekurongedza zvakanaka marara atinenga tanasira.

Vana vadoko kunyazi nevantu vakuru vanosise kudzivirira kubatwa nekupararire kwezvirwere zvakasiyana siyana muntaraunda kwavanogara izvi zvinodetsera kuti muntu weshe agare akagwinya.

Kunasire zvekugeze nyara munharaunda dzatinogara, zvimweni zvacho azvidi mari yakawanda. Zvimwe zvacho zvinoshandise zviro zvakatikomberedza zvatinoona tisina mare.

Kudzivirirwa kwezviyayo munharaunda dzakatipoteredza ,kunyazi naamweni edu ,izvi zvinodetsere kuti munthu emene agare eiziya kuti mdinenge ndine utano uyezve andikoni kutapurire zviyayo kune vamweni vandinogarisana navo.

Kudhloka zviro zvakafanira nengxubo dzakafanira kunoite kuti muntu vasaparadzire zviyayo kune amweni. Kana kuti vamweni asamupe zviyayo, izvi zvinoite kuti arambe aine hutano hwakanaka.

Kufunda nekurudzira kwekudzivirira kwezviyayo mukati mwenharaunda dzedu kwakanaka izvi zvinoite kuti umwe naumwe agare akachenjera nekuyayeya kuti vanorwara ngavari uyehe vanorwara zvaite ekudini.

Kudzivirire zviyaiyo kune vana zviro zvinosise kukosheswa mukati mwehurumende dzakati poteredza izvi zvinoite kuti vana vazhinji vasarasikirwe ngendaramo dzavo mukurarama kwavo.

Kushambadza nekuonesa vantu venharaunda zvavanosise kuti vaite kuti vasabatwa ngezviyayo munharaunda dzevanogara izvi zvinobatsira zvakanaka kuitire kuti vantu vakawanda vasabatwa ngezviyayo.

Kudetserwa kudziirire kupararira kwezviyaiyo munharaunda dzatinogara, kunodetserawo kuti vantu vagare veiziya kuti ,zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvinouraya ,uyehe azvisisi kutapukirira kune vamwe.

Kufunda nekupururtana maererano nezveutano uyehe kudziirire kutapurirane zviyayo mukati mwentaraunda zvinodetsere kuti pakupeisira kwazvo muntu weshe unenge akuziye zvaanosise kuita kuti asatapurire amweni zviyayo.

Kukopa nekupurutana maererano nekufunda kwezvirwere zvinopararire mundaraunda dzedu nekuziya heee kuti zvingadziiririka sei zviro zvakakosha zvinosise kuitwe mundaraunda yatinogara nguva dzeshe.

Kuhloyiwa usati wahinwe mutombo zvinobatsira kuti uzikanwe kuti aungatapuriri vamweni ere zvirwere uyehe zvinodetsere newewo kuti uziye kuti unowaiwa ngechiini mundaramo dzako.

Kudxoka zvidxoko zvinoita kuti muntu asatapurire zviyaiyo kune vamweni kana kutapurirwe zviyaiyo zvichibva kune amweni zvinodetsera kuti muntu ashande zveutano akagwinya uye muntu akwanise kudetsera amweni akagwinya ngemukuwo wakareba.

Muntaraunda dzatinogara, kugara pasi ndee nepanobuda mvura kunodetsere ntaramo dzeana kunasinaidzadze anhu akuru nekuti mvura ndo hupenyu, uyehe yakakosha.

Kudhloka zvakatsiga zvinokombisa basa raunoita zvinobetsera kuti vantu ventaraunda vakasikire kuziya kuti unoita nezvei. Kana zviri zveutano vokasike kuziya zvaunonge veiita.

Nyika zhinji dzinemamwe mapazi akadziemera anodetsera zvakanyanya mudaramo yehutano yevantu vazhinji. kunyanya nyanya kuvana vadoko muntaraunda dzatinogara.

Zviyayo zvaka siyana siyana mu ndaramo dzedu zvino uyawo neku wanikwa nguva yaka siyana siyana uye ne ndau dzaka siyana siyana ku dzivirira zviyayo zvaka siyana siyana kuno detsera maningi.

Zvakakosha kuti vantu vadakarire panoungana vamweni veihinwa mashoko ekungwarire utano muntaraunda dzavanogara kuitire kuti zviyaiyo zviite zvishoma.

Mapazi mazhinji epasi reshe anokuridzira uye hee nekuhina zviro zvakadi ngechikafu zvinodetsera vana nevantu nendaraunda kuti vaone chekurya.

Vezveutano vanosise kubetsera vandu nekuvachenjedza kuti kunyazi tichikwanisa ku chere mvura mu nzvimbo dzakasiyana siyana kuchere mvura inenge yakahloyiwa uye he yakangwaririke zvakanaka zvinobetserawo kuramba takangwarire utano

Vana vadoko vachine ntaramo yakakura vanosise kudetserwa maererano nepamusoro pefundo kana mashoko ekuti vakwanise kungwarire utano muntaraunda dzavanogara.

Kupurutana vantu vachipuwe mashoko anobudikidza ngeutano zvinodetsere kuti muntu echinge auya pakaunganiwa nekufunda aendewo aine chaanenge abata.

Kucherwa nekuhinwa mvura hakahloyewa uyehe isina taizizi zvinodetsera kuti ana kunyazi neabereki vagare vane utano nguwa dzeshe muntaraunda dzavanogara.

Michina mizhinji inokona kuti detsera ngekushambadza mashoko ane hungwaru anechekuita nezveutano munzvimbo dzakatitenderedza uyehe nepashi reshe kutivantu vachenjeredzeke kusabata zviyaiyo peshe-peshe.

Vantu vazhinji vanoda kuramba veikutatichiswa nekuronzerwa maererano nekukosha kwakaita kungwarira utano mundaramo dzawo. Izvi zvinodetsera kuti varambe vachiziya uye he varambe veiziya kuti zviro zvinoita kuti vapiwe utano zviro zvakadini.

Muntu akarware ndxondo azvirevi kuti unosise kusarudzika muntaraunda. Vantu vanenge vaine dambudziko rekurware ndxondo vanosise kutorwa sevantu muntaraunda dzatinogara.

Zvatinoita mundaramo dzedu vabereki kazhinjitu zvino pedzisira zvotedzwa neana kana tikafara vana vano gumisirawo vofara kana tikaramba tei shungurudzika vana vano gumisirawo voshungurudzika.

Muzvibhehleya munosise kuramba makahlamburuka kuitire kuti murambe makangwaririke zvakanaka. Vanorwara vadetsereke zvakanaka, veigonda kuti vanopora.

Kuise zvikhombise pambatso zvinoningirwa arwere. Zvinodetsere kuti varwere ne amweni vanenge veyide kudetserwa vasa rashika kana vachinge vagumepo.

Mukati mezvibhedhlera zvizhinji muntaraunda dzedu munosisa kuva muine midziyo inosisa kushanda imwonamo kuitira kuti vanhu vanonga vaine zviyayo vakasire kubetsereka .

Pachibhedhlera pega pega panosise kunge Paine zvikombiso zvinoronza kuti mwukafamba mwakaendee dii rakadai munoguma mweisangana nezviro zvakadai, mukakwidza kana kudzika munenge makanxonda kuende kuri.

Kunasire zvakanaka vanohinwa nekudetsera vanenge vaine zviyayo zvinodetserawo kuti pagare pakahlamburuka uyehe peiningirika peikombe zvinonga zveitwepo.

Vanthu veshe vanovakachire zvibhedhedhleya vanosise kubatwa ngemutoo wakahlamburuka izvi zvinodetsera kuti munthu kana echinge achibatsirwa anogonda kuti inini ndapinda munomu ndinokwanisa kupora.

Panohinwa rubatsiro pane vanenge vane zviyaiyo uyehe nekuvape mazano ekurarama vaine utano, panosise kunge pakahlamburuka. Izvi zvinodetsera kuti kunyazi nevanouya kodetserwa vagonde kuti vanodetsereka.

Nzvimbo nemphatso dzinopirwe mitombo wezviyaiyo, nevanonga vachida kubatsirwa, dzinosise kunga dzakangwaririrwa uye dzakangwaririka, kuitire kuti dzisabiwa kana kuti dzisapwanyiwa, ngevanenga vaine utsinye.

Zvimwe zvidzidzo zvinofundwa kuzvikora ndizvo zvinozodetsere mukushanda kugadzire mutombo inodetsera vazhinji mundaramo dzawo muntaraunda dzatinogara.

Vantu veshe vanosise kupuwe fundo inodetsera kuti vangwaririre utano kana kukurudzire utano mwavanogara. Izvi zvinodetsera kuti muntu weshe arambe akagwinya.

Kuziisa vantu zvingavawira mukati mwendaramo kubudikidza ngekutamika kweutano. Izvi zvinodetsera kuti muntu agare eiziya kuti akasatamba zvakanaka unogumisira aanechiyayo chakadini.

Kufunda ngekurarama zvineutano zvinodetsere kuti muntu arambe akagwinya mundaramo yake yeshe uye he aone changaronzerawo vamweni nevendaraunda zvingaita kutivarambe vakagwinya mumwiri dzawo

Kuungana nekugare pashi kwentharaunda yeifundiswa maererano nekubatwa kunosise kuitwe utano muntharaunda kwakakosha ngekuti vantu veshe vanogumisira vozooziye zvinosiswe kuitwa.

Kungwarire hutano mundarawunda dzedu, kunotodawo kuti udzeyemere kozotiwo kudziyirira kuti vamweni wo vasitapukire nezvirwere mundarawunda dzatinogara, kozoti wo zvinodetserawo kuti kunyazi pawunoshandira.

Zvine chekuita neku fundiswa kwe utano mu ndaraunda dzetino gara akusisi kusiya amweni vari ku masure vantu veshe vanosise ku hinwa fundo ino chengetedze utano hwawo.

Zvirwere zvinobata antu echikadzi zvakawanda. Zvinosise kuzikanwa kuitire kuti muntu umwe naumwe anenge aziye zvirwere azoziyahe kuti chinosise kupera ngei.

Zviyayo zvizhinji zvinotiwira semundaramo. Zvizhinji zvacho zvinobve kumbuka dzakatikomberedza. Zveshe zvinosise kuve zveizikanwa ngemuntu kuti agare akangwarira.

Kunasirwe kwakanaka kwepamuzi panotengeserwa mutombo kana kurapiwa varwere. Kunokomba kuti panenge peigare vantu uyehe peishanda vantu.

Pazvibhedhlera zvega zvega panosise kuwe paine ndao yekurapwa ngekubetsera vanenga vapinde munjodzi uyehe kuitira kuti vakasikire kubetserwa ngekuti izvi zvinounze upenyu .

Mibhedhu yekudetsera vanorwara pazvibhedhleya, inosise kuve iripo nguva yeshe kuitire kuti, vanodetsera vakwanise kudetsera muntu, zviri nyore.

Chibhedhleya chimwe nachimwe chinosisa kunge chine chikhombiso chinoronza kuti panoitwa ngezvei uyehe chine zina rachinopiwa rinoti kudini kuitire kuti vanonga veitsvaka pekudetserwa vakasike kupaona vachinge vaningira.

Ngazi chiro chakanaka kuti chisashaikwe muzvibhedhleya ngekuti ndaramo dzeamweni dzinomutswa pakashata kana vachinge vahinwe ropa rinenge rarashika mukati mwenjodzi.

Pamberi pechibjedhleya kana panohinwe mitombo panosise kunge pakanasirwa zvakanaka paine pekugara pekuti vanenge veida kudetserwa vagume veigara kana kuzorora.

Pachibhedhleya pega-pega panosisa kuva pane chikhombiso chinoronza kuti panoitwa ngezvei uyehe panobeurwa nguwai zuwa rega- rega paunogumepo.

Mhatso dzekuhloyiwa nekuzororera muzvipatara dzinosisa kunge dzakanasirwe zvakanaka kuitire kuti vantu vanenge veide kudetserwa vadetserwe ngemwazvo.

Muzvibhedhleya zveshe zvemuntaraunda, zvinosise kuve zviine zvituru, nemidziyo ingadetsera, vanenge vaine mitezo yakaremara, kuti vakone kutamba vechienda mu

Kuwanikwa kwemichina mumbatso dzekubatsirwa muzvibhedhleya kunodetsera maningi kuti vantu vanenge aine zviyayo vauya kodetserwa vakasike kudetsererwa uyehe poshaya anopetukaasina kudetserwa.

Muntu akarwara kana kusangana nedambudziko kana chingava chiyayo, unotoda amweni anomubetsera nekumupa fundo nekuti unohinwa kuri rubatsirwo rwugaite kuti apore.

Utano hwetsvo hunosise kugara hwakangwarirwa izvi zvinodetsera kuti mwiri urambe weishanda semusikirwe weunenge wakaitwa asi neimweni nguwa zviro zvatinorya zvinoita kuti itsvo dzizotambudzika mukushanda kwadzo.

Zviyayo zvekurwara zveshuga zvinotogavo mukana vekubetserwa ndivo, uyehe nekufundiswa kuti muntu angadziirire zviyaiyo zveshuga nenzira dziri.

Mumbatso dzinovhiirwa vantu muzvibhedhlera munosisa kupindwa ngevantu vanenge vakagonke zvinosisa kugonkiwe kuitira kuti vasatapurira zviyayo kune vanonga vakagwinya.

Ku twasanurwa kwe nhii mu mbatso dzeku hlorwe zvi yayo kuno detserawo kuti muntu aziye chinonga chei murwadza kana kubvemwo atopora.

Kuhloyiwa nekuhinwe mutombo zvinosiswe kuitwa ngeantu akazvifundira izvi zvinoitire kuti muntu ahinwe zvakasisira kuhinwa muntu kuti apore ngekukasira.

Chiyayo chegomarara mundaramo dzedu nemuntaraunda dzedu chino siso kuzikanwa kuti chinorapwe nenjira dzakasiyana siyana dzikateedzerwa muntu unokone kutorarama.

Kuremba kwemakodo nezviyaiyo zvemakodo kunosiyana siyana. Zvimweni zvinokonzerwa nekukura kwemwiri, zvimweni zvinokonzera nekushandise zvimwe zvisingatenderwi mumwiri mwemuntu.

Utano hwemakodo hunosise kungwarirwa kunyazi newemadhoyo. Izvi zvinodetsere kuti muntu agare akagwinya arambe eizokona kuema nguwa yeshe yaanoda kuema.

Rudo nekudetsere vantu vanenge vauya koorapwe muzvibhedhlera runosise kuwe ruripo. Izvi zvinoite kuti vantu mundlqondo dzavo vaziye kuti vanodiwa uyehe vanofanesise kupora.

Kurapwa kwemakodo, nezviyayo zvemakodo, zvinotoda wo vanonga vakazvifundira, kuti vakwanise kudetsere munthu paanenge aneseka, uyehe paanouya koobatsirwa kuzvibhedhleya.

Kuhloyiwa usati wapuwe mutombo kunodetsere kuti ukone kuzohinwe mutombo unoenderana nechiyayo chaunenge uinacho. Izvi zvinoita kuti muntu achinge ahinwe mutombo akasike kupora nguwa zhinji paanonge aende kuchibhedhleya.

Chiyayo chimwe nachimwe pane pachinodetsereka muzvibhedhleya chakanyanya kukosha kuziya pekoohinwa rubatsiro kana uchinge wasangana nechiyayo kana dambudziko rinoda kuvhenekwa ngevakazvifunda

Midziyo yakashandiswa yechizvino zvino kutshloya nekurape vanonga vanezviyayo zvakudetsera kuti basa riite nyore mukati menzvimbo dzekurapire vantu vanonga vane zviyayo.

Midziyo yekuhluza zviyayo zvakasiyana-siyana muzvibhedhlera inodetsera kuti zvozikanwa kuti chii chinorwadza azhinji pavanouya kodetserwa kuzvibhedhlera.

Kutorwe ngazi wechiloyiwa usati wahinwa mutombo zvinodetsera kuti kana waakuzopiwe mutombo unonga wakupiwe unoenderana nechiyayiyo chaunenge wavhekekwa.

Midziyo yekuhloya zviyaiyo zvevantu muzvibhedhlera inosise kuve irimwo nguwa yeshe kuti idetsera avo vanenge vaine zviyaiyo vasati vahinwe mitombo.

Pachibhedhleya pega pega, panosise kuwe painendau inohloyerwe zviro, ngazi nezviyayo vantu vasati vaningirwa navasisikupiwe mitombo muiri dzavo.

Midziyo yakasiyana siyana inechainodetsera kunyazi nemumbatso dzekuhloya zvinosiswe kuhloiwa uyehe inosise kungwarirwe zvakanaka kuti irambe yeishanda zveyakagadzirwa.

Mumbatso dzekuhloya zviyayo kana zvimweni zvinga hloiwa munosise kunge muine zvima kabati zvekurongedzere mitombo inodetsera kuzohloya zviyayo.

Mbatso dzekuhloira zviyayo dzinosisa kunge dzakanasirwa zvakanaka uye he dzinosisa kuvadzima Nemudziyo inodetsera kuhloya zviyayo zvakasiyana siyana kuti vantu vazogumisira kuona tsitsi.

Mbatso dzekuhloyera dzinonasirwa zvakasiyana siyana muntharaunda dzatinogara dzimweni dzinonasirirwa kuhloye ngazi dzimweni dzinonasirirwa kuhloya nhii dzemuviri.

Kurongedzwa kwakanaka mumhatso dzekuhloyera zviro zvine maererano nezveutano zvinosise kunge zvchiitwa nguwa yeshe kuitire kuti vanoshandiremwo vasanyanye kuzovhiringika.

chimwe nachimwe chinopande muntu mumwiri mwake mukati mwendaramwo yake chinosisa kutanga chahloiwa chisati chahinwe mutombo ungachipedza mwukati mwendaramo yake.

Chi yayo chega chega chinga rwadze muntu chino sise kutanga cha hloyiwa pa kutanga ku itire kuti muntu ahinwe mutombo unenge waka sisire chiyayo cha anozwa.

Mitombo mizhinji inoshandiswe mumbasto dzekuhloya inosise kutsiiwa ngemitsiyo yakafanire mitombo yacho. Izvi zvinoitire kuti muntu asapinde panjodzi yekutapurirwa kana kukosodzwa ngemitombo iyi.

Mitombo inoshandisa mumhatso dzekuhloya zviyayi nyazi nekuhloya zvimweni zvingakonzwra kuti vantu varware aisisi kudhibana izvi zvinoitira kuti ikasavhengana vantu vanogona kushandisirwa mutombo unosise kuti ushandisirwe.

Midziyo yekuhloya ndiyo zviyayo zvakasiyanasiyana mumwiri dzeantu uyehe nezvimweni zvingadai zveidikana kuhloyiwa inosise kunge iripo nguwa dzeshe pachibhehleya kuitire kuti vanodetserwa vakasire kudetsereka ngemukuwo.

Kuhloyiwa kwemuntu asati ahiniwe mutombo zvinodetsera kuti muntu akurumidze kupora peanonge eizohinwe mitombo nekurapiwa muzvibhedhlera zvakatikomberedza muntaraunda dzedu.

Vana vadoko mundaramo dzawo vanosise kudetserwa ngeantu akuru kuitire kuti vasarashikirwa ngendaramo munharaunda dzatinogara uyehe munzvimbo dzatinobva .

Kuningirwa nekuhloyiwe chiyaiyo chaunonga uinacho usati wahinwe mutombo zvinodetsera kuti muntu azohinwe maphirizi akaenderana nechiyayo chaanenge anacho.

Vana mai wazhinji wanokurudzirwa kuti vaende vewana vawo kohinwe mitombo uye he kohinwe fundo inodetsere kuti vakwanise kuraramise vana vawo.

Vantu vazhinji vanorarama nehurema hwakasiyanasiyana asi kana vachinge vawana rubetsero zvinovaitire nyore kuti vararame samararamiro anoita anhani.

Mukushanda zvine mayererano neutano hwevantu, kukone zvibalo kunodetserawo kuti ukwanise kuhina vantu mutombo yavo yakasisira.

Vana pavanenge veirwara vanosiswe kuendeswa kunzvimbo dzekurapirwa dzakadai ngechibhedhleya voiswe mumbatso dzinenge dzakanasirirwe kugarwa kwevana mwona umwomwo.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya kutotorosa zviyayiyo zvakasiyana siyana yakawanda uyehe aisisi kutamikamwo kuitira kudetsera vanenge veide kudetserwa.

Zvinobetseredze mitezo yedu kana ichinge yambochonjomara kana kupinda ngezviyayo zviriko, uyehe zvinofanirwa kungwaririrwa nguva yeshe.

Midziyo imwe naimwe inoonekwa muzvibhedhleya ine chinangwa uyehe ine chainodetsera. Kana irimo midziyo yeshe inosise kungwarirwe zvakanaka.

Midziyo yekuhloya zviro zvinenge zviri chidiki diki zvisingaoneki nemadziso inosisa kunge irimo muzvibhedhlera kuitira kudetsera avo vanenge vane zviyayo zvinoda kuhloya nekuvhenekwa.

Kuwanikwa kwemidziyo yakasiyana siyana muzvibhedhleya kuti ikwanisire kudetsera wanenge waine zviyaiyo mukupandiwa kwavo zvinodetsera kuti vazhinji wanokasike kupora.

Midziyo mizhinji muzvibhehleya inoshandise mwoto wemagetsi asi nenguwa imweni kushandisawo mwoto unogadzirwa ngezuwa zvinobetsera kuti magetsi aazorambi asiko.

Michina mizhinji inoonekwe pazvibhehleya ine chainobetsera mukurapwa nekubetsera vanonga vechirwara ngezviyayiyo zvakasiyana siyana pavanouya.

Kuva nemidziyo yakafanira mukati mezvibhedhleya, kunodetsere kurumbisa mutombo kana zvimweni zvinosisa kunge zvichirumbiswa kubva pandau imweni kusvikira pandau imweni.

Marara anobve panoshandwa peshe peshe kunyazi kana tsvina inobve panoshandwa peshe peshe inosise kuve iine nzvimbo yainorashirwa yakagadzirirwe kurashirwa marara akasiyana siyana.

Mbatso dzeku detserwe kurapwe zviyayo mukati me nzvimbo dze zvibhedhleya zhinji dzacho dzinenge dzine midziyo ino detsera kurape zviyayo mukati mwacho.

Midziyo inotume mazwi muzvibhehleya kuitire kusvitsa mashoko kune dzimweni nzvimbo dzinenge dziri pachipatara aisisi kutamika. Izvi zvinodetsera kuudza vantu mukati mwenguva yenjodzi.

Zvino hloyiwe pa muntu kana achinge ayenda ku chibhedhleya kuti aoneke kuti ane chiyayiyo chakaita sei zvaka wanda zvimweni zvacho kuno hloyiwe kuti muntu uno nase ku ona ere.

Mbatso dzekubetsere vanonge veirwara dzinosisa kunge dziine midziyo yakakodzera uyehe yakakwana. Kuitire kuti vantu vanonga vaine zviyayo vabetserwe ngemwazvo.

Midziyo inoshandiswe muzvibhehlera zviduku nezvihombe inosisa kurambe yakangwarirwa zvakanaka kuti isaite ngura izvi zvinodetsera kuti isaparadzire zviyayo.

Mudziyo inoshandiswa muzvibhedhleya inosisa kunge irimwo nguwa yeshe kuitire kudetsera vanenge vauya vaine zviyaiyo zvavo vazohinwe mtombo vahloyiwa.

Midziyo yekudetsera vanenge vane zviyayo muzvibhedhlera asisiri kutamika nguwa yeshe inosisa iripo kuitira kudetsera vanenge veineseka.

Pachibhedhlera pega pega pane nzvimbo dzakasiyana siyana dzinodetsere zviyayo zvakasiyana siyana, kuziye kwekuxonda kunodetsera kuti muntu adetserwe ngekukasira.

Midziyo yakasiyana-siyana muzvibhehleya inoshandiswa zvakasiyana-siyana zvichienderana nekuti muntu unenge eirwadziwa ngechiyaiyo chakadini.

Michina yaka siyana siyana mu zvibhedhleya ino sisa kunge irimwo ku detsere kurape zviyayo neku hloya zviyayo kune vantu vanenga veide ku detserwa pavano svika mukati mwe zvibhedhleya.

Midziyo yekushandisa muzvibhedhlera aisizi kutamika kuitira kudetsera vanenge vane zviyayiyo kuti vahloiwe zviyaiyo zvavo vasati vahinwe mitombo.

Michina inosise kusatamike mumhatso dzekurapire vantu. Izvi zvinodetsera kuti vantu vakwanise kudetserwa ngekukasika uyehe vahinwe mitombo inoenderana nezviyaiyo zvavainonga vainazvo kuti vakotoke vakagwinya.

Zvigubhu nemidziyo inongwaririrwe mheepo yekufema muzvibhehleya aisizi kutamika kuitire kubetsera vanenge vaine zviyayo uyezve vanenge vaide kudetserwa nenguva yavanosise kubetserwa ndiyo.

Mudziyo umwe naumwe unechiyaiyo chaunobetsera kuitire kuti muntu akwanise kurapive zvakanaka, uyehe zvine utotoroswa kuitira kuti muntu apore ngekukasira.

Midziyo yeshe inooneka muzvibhehleya inodetsera kurapa vanenge vainezviyayo nekuongorora kuti vantu ava vanenge vaine zviyaiyo zvakadini kana vachinge vapedza kuhloiwa vohinwa mitombo yakaerekana nezvirwere zvavainazvo.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nekurape vanenge vane zviyayo inodetsera kuti muntu akasire kurapiwa nekuhinwa mutombo wanosisa kupihwa mukati menguwa kuitira kuti asarwadziwa kwenguwa yakareba.

Zvishandiswa zvinosise kuve zvirimuzvibhedhleya hazvisisi kutamika kuitire kubetsera vanenge vaine zviyayo pavanopindemwo, uyehe zvinoite kuti muntu akasike kubetserwa asikaneseki.

Midziyo yokuronga ndiyo mhuri yakasiyana siyana asi kuishandisa kwavo inosisa kunge mabhuirana nekuronzerana neumweni wako kuitire kuti pazoite nharo nemakakatanwa mumusha.

Kufunda nekufundire kushandise mudziyo inoshandiswa muzvibhedhlera zvinotoda muntu anenge akazvipira izvizvinoita kuti ukone kuita basa rako nemwazvo uyehe udetsere vanenge vane zviyayo.

Kudzivirirwa kwezvirwere zvizhinji kubudikidza ngekubaiwe mutombo wakafanira kunoite kuti ntaraunda nevantu vanogaremwo vazhinji vasatamika kana kurwara ngezviyaiyo zvinenge zvadzivirirwa.

Midziyo yakasiyanasiyana yakuwanikwe muzvibhehleya munharaunda dzatinogara yakudetsera zvakanyanya kunyazwine kuduse mazino kungaitwe mumhatso dzekurapiwa.

Midziyo yakapambana muzvibhedhlera medu yakawanda uyehe inodetsera zvakasiyana siyana imweni inodetsera kutwasanura mitezo yemuntu unenge akakuwara nguwa yekuti anenge apinde njodzi.

Mitombo imwe naimwe ine chainodetsera mundaramo dzeanthu inosise kuzikanwa nekuhinwe kwainosise kuhinirwa, izvi zvinodetsere kuti vanthu vasatambise mitombo.

Kuhinwa mitombo wekudzivirira kupararira kwezvirwere zvakasiyana siyana mundaramo dzedu uye he nemundaraunda dzedu zviro zvinosisira kupuwa mubongo mukuru kuitira kuti vantu vasarwara.

Mutombo umwe naumwe paunotengeswa unosisa kuve une paunobekwa mwakadai ngemabhodhleya kuitira kuti ungwaririke zvakanaka.

Mitombo yega-yega inosise kungwaririrwe zvineshwiro, izvi zvinodetsere kuti nguwa yeshe igare yakangwaririka. Uyehe ikone kudetsera avo vanenge vaine zviyayo kurapwa kwawo.

Mutombo umwe naumwe unosisa kuve uine zuva ravakatarwa kuti unenge vapera simba mukushandiswa kwavo. Izvi zvinobetsera vanenge veihinwa mutombo kuti vaziye kuti uchiri kubetsera ere.

Mutombo wega wega unosise kuzinwa kune munhu anenge atanga ahloiwa ozopuwa chinyorwa chinoronza kuti anosisa kupuza wakaita sei.

Munthu akapandwe ngesoro unokone kutore mutombo wakaenderana ngekupandwa ngesoro kuitire kuti soro rake ringe reipora.

Mutombo wega wega une mangwarirwe aunosise kuitwa kuti usashata uyehe kuti uzodetsera vanenge vaine zviyayo zvinorapwa nemutombo wakadaro.

Maphirizi ega ega emutombo ane chaanodetsera mwukati mwendaramo dzevantu pakurape zviyayo zvakasiyana siyana Muntu kuti ahinwe anosise kuve aine chikombiso kana pakanyorwa nevanozvikokota kuti aziye mutombo wekumuhina.

Mutombo umwe naumwe une chiyaiyo chaunorapa. Unosiswe kunge wakangwarirwe munzvimbo, dzinotenderwe kungwarire mutombo, wakabekwe chikhombiso, chinoronza kuti mutombo uri mukati, unonga weizodetserei.

Muzvibhedhleya nemumweni munotengeswe mitombo inodetsere kurape zviyayiyo munoonekwawo dzimwe mitombo dzinorape vandu vanenge vachimanikidzika nokubuditse tsvina yakaomarara.

Kupandwa ngesoro kumweni akuperi kuri kwega kunodao mutombo waka erekana uyehe unohinwa ngevaano hine mutombo kuti upore ngekukasira.

Mutombo mumwe naumwe, unosise kuhinwa kune muntu, anenge aine chiyaiyo chakafanirwa kuti chirapwe, ngemutombo unenge wabhuiwa kuti ndiwo wemene.

Muzvibhedhleya zvizhinji zvakatikomberwdza muntaraunda dzedu akuna nachimwe chinopa mutombo inonga isina kuve iine chikombiso chinoronza kuti mutombo wauri kupuwa ngewenyi.

Mitombo inorape chiyayo chebesha yakasiyana-siyana mundaraunda dzatinogara, asi mizhinji yacho inosise kuwe ine chikombiso chinoronzaa kuti mutombo uyu ngowokurape beshaa.

Mitombo dzinodetsere kurape zvironda mune vantu vanenge veida kudetserwa dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzinosanganisire kushandiswa kwemunyu.

Vantu vazhinji mumwiri mavo vanorambwa nezviro zvakasiyana siyana zvingadai ngenyama vamweni vanorambwa ngekufema mhepo inenge iine zvimweni asi nezvirwere zveshe mishonga inorapa zvirwere zvakadaro kirito.

Mitombo yakasiyana siyana inosise kungwarirwe mumhatso dzakagadzurirwe kungwarire mutombo kuitire kuti dzisashata uyehe dzisabekwe mumwando padzinonga dzakaemera kuzodetsera vane zviyayo.

Kupandwa ngemwiri kune mutombo wakunohinwa kuitire kuti muntu akasike kupora kuziye mitombo inohinwa vanopandwa ngemwiri kunodetsera kuti muntu akasike kobvunza nekoitora.

Kurongedzwa kwakanaka kwemitombo mumbatso dzinotengeserwa mitombo nekuhinirwe mitombo zvinodetsera vanenge veitengesa kukasike kuzive kuti mutombo werudzi rwakaita sei unogara pakaita sei.

Manyoka anokonzerwa nenzira dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu dzatingararama nadzo, asi kunyazi zvakadaro manyoka anewo mutombo waanokona kurapwa ndiwo eitopera.

Mutombo umwe naumwe unofanira kunge wakangwaririrwe muzvipakiti zvakagadzirirwe kuungwarira uyehe mutombo mizhinji yeshe ine chiyaiyo chinodetsera kurapa.

Zviyaiyo zvakawanda zvinotambudze mwiri dzedu mundaramo dzedu, zvimweni zvacho zvinotambudze madziso edu kozoti ngenguwa inoteera okorere kuona zvakanaka kana kutaticha zvakanaka.

Mutombo umwe naumwe unosise kugare munzvimbo yakakodzera uyehe mwawakanasirirwe kuti ugare. Izvi zvinodetsera kuti muntu aziye kuti mutombo werudzi rwupi nerwupi unogara uyehe unoonekwa wakaita sei.

Majekiseni netsono dzawo dzinosiswe kungwarirwe pakanaka kuti dzisaite ngura. Uyehe dzikone kuzodetsera vanenge veisiswe kubaiwa nadzo.

Ganda remuntu kana reana adoko anosisa kungwarirwa zvakanaka kana muntu akaneseka ngezvirwere zveganda vanosisa kutora mitombo yakaerekana unorapa zvirwere zveganda.

Vantu vazhinji vanoneseka maningi ngezviro zvavanosangana nazvo kana kurya zvimwe zvacho zvinogumisire zvabudise munyawiri asi zvakadaro mitombo inorape munyawiri irikohe inokone kuhiniwa.

Mumatumbu emuntu anokone kurwadza zvekukorere kuata zvakanaka kana kuite basa zvakanaka muntu achinge aite chiyayo anosise kuhamba akadziemera oende kohinwe mutombo wakaerekana kuchibhehleya.

Zvirwere zvemadziso zvakasiyana-siyana uyehe zvinokonzerwa ngezvakasiyana-siyana. Ukaona kuti unonga uine madziso ako anorwadza unosisa kunodetserwa kunzvimbo dzakafanira.

Mitombo yakasiyana-siyana inorape zviyaiyo zvekushoshonwa kungadayi kuri kurambiwa ngendau kana ngezvinoryiwa. Asi pane zveshe zvinonesa vantu, mitombo inenge iriko yekuti vadetsereke.

Mitombo mizhinji inosise kungwarirwe pakahlamburuka kuitire kuti isabatwa ngezviyayo zvakasiyana-siyana uyehe irambe yeishanda magadzirirwe eyakaitwa kuti ishande.

Chiyayiyo chimwe nachimwe mundaramo dzedu chine mutombo wechinorapiwa nacho chakanyanya kukosha kuziye kuti ndinosise kuitei kana ndichinge ndadhibana nechiyayiyo kubambire chipatara nekumweni kunohinwa mutombo.

Mitombo yekurape kupanda kwemasoro haisisi kunesa kuona nguva yeshe muntu paanenge achirwadziwa kana kupandiwa ngesoro. Inosise kuonekwa kunyazi nemuzvitoro zvakati komberedza.

Zvinope nduramo mukati mwekurwadziwa ngezviyayo muzvibhedhleya zvakawanda. Zvimweni hazvisisi kutamika muzvipatara. Izvi zvinodetsere kumutsa ndaramo yemunhu unenga wotandadza.

Mutombo umwe naumwe une chaunodetsera mumwiiri mwemuntu. Asi yeshe inosise kuve iine chikombiso chinotonza kuti uyu unoshandei uyehe uyu unoshandei mukati mwengazi nemumwiiri mwemuntu.

Mitombo imwe naimwe inosise kuve ine zvikwidibidzo zvinoitire kuti, zviyaiyo zvisapinda mwairi, uyehe yongwaririrwe muphakiti ,anoite kuti irambe iine ushonga hwayo.

Madziso indengo dzakakosha pamwiri wemuntu , anosise kurapiwe ngemutombo unonga wakagadzirirwe kurape madziso nguwa yeshe paanenge eirwara kuitire kuti arambe echiona uyehe arambe echigwinya.

Mitombo yakasiyana siyana mundaramo dzedu inorape zviyayo zvakasiyana siyana uyehe inorape zviro zvakasiyana siyana, pamwe pacho inorape mapapu , pamwe pacho inorape mwoyo, pamwe pacho inorape kupandwa ngesoro.

Mitombo ino rape zviyayo yaka siyana siyana asi yeshe inosise kuve ine zvikombiso zvino ronza kuti mutombo uri mukati unenge uchizo rape chiyayo chakadini kana uchinge watorwa nge muntu.

Mitombo yese inorape zviyayo inosise kubekwe munzvimbo dzinonga dzechikwanisike kuzoerengeka kana dzinezvikombiso dzinoronza kuti mutombo uriumwu unorapei uyehe unoshandiswa zvakaita sei.

Zvibhedhlera zvinodetsera vanonga veitambudzika ngekufunga kana kuti zvirwere zvengonxo zvinosisa kunge zvirimwo mundaraunda dzedu kudetsera hama dzinenge dzeirwara nezviyayo zvakadaro.

Kugara pashi nekukurukura pamusoro pevantu vanorwara njere. Zvinobetsere kuti kunyazi nevanovangwarira vanokurumidze kuziya zvinode vantu vanenge vaine zviyaiyo zvakadaro.

Mundaraunda imwe naimwe munosise kuwe muine muteto unozikane ngevantu veshe. Muteto urimaringe nekudetsera vana vadoko kuitire kuti vakwanise kudetsereka.

Vana vadoko vanodakarira zviro zvekutamba ndizvo izvi zvinovadetsera kuti vakone zviro zvakawanda pavanenge vei tamba kuitira kuti varambe veivaraidzana nevamweni.

Muntu weshe muntaraunda wakakosha maningi, vana vanosise kuziye kodzero dzawo peshe pevanenge vari kuitire kuti vasashungurudzwa uyehe vamhangare kushungurudzwa kwevanenge vaita.

Ndumure zhinji muntaraunda dzatinogara dzinofunda ngekubata uyehe ngekuona kudzipe mukana wekufunda zvinodetsera vana kuti vakure vakangwara

Zviyayo zvakasiyana siyana mune ndumure zvanofanira kuti vadzivirirwe pachine nguwa vasati vabatwa nezviyayo zvacho zvisati zvavatambudza.

Ndumure dzinosiswA kugeziswa nguwa yeshe dzapersa dzohinwa mafuta akahloiwe zviro kwazvo kuitire kuti ganda rawo rinyatso unge rirambe rakanaka.

Ndau dzekungwaririre vana vanenge vabarwa mukuwo wavo wekubarwa usati waguma dzinosise kuve dziripo mukati mwezvibhedhleya kuitira kudetsere ndaramo dzeana adoko.

Ndumure zhinji dzinosise kupota dzechifundiswa kuti zviyaeyo zvizhinji azviperi zvega zvinoda kurapwa nekuhinwe mutombo unosisira zvona.

Vana vadoko vazhinji Vanodawo vantu vakuru vanokona kuvavaraidza uye he vanotora mukuwo wavo Kuvafundisa zvavanenge vasingakoni vachidakara vari pamwepo.

Pachibhedhleya pega pega panosise kunge paine ndau inodetserwe ndurume kana ana adoko kuitire kuti isasanganiswe neinodetsere vantu vakuru.

Vabereki vevana vadoko vanosise kuramba vaka ngwarire mukuwo unosiswe kuendeswe vana kookereswa, izvi zvinoite kuti varambe veiongororwa kuti vari kukura zvakanaka ere.

Kurerwa neku kudzwa kwe ana zvakanaka kuno sise ku kurudzirwa mu ndaraunda dzatinogara uyehe neku fundisa ana mai acho kuti vana vanosise kubatwa zvakanaka sei mu ndaraunda.

Kurapa nekudetsera ndumure kunosiso kuitwa neantu anenge achizvi dakarira izvizvi zvinoitwe kuti muntu odetsere ana adoko adetsere ngemoyo wake weshe.

Vana vechinge vabarwa vanosise kudakarirwa vamwe vanamai vanobare mwana umwe vamweni vanobare vana vaviri izvi zvinoita ngenda yekuti munhu wakanasirwa sei.

Vana vadoko nguwa yeshe vanosise kuhinwa mutombo unoita kuti varambe vakagwinya uhe kuti vasabatwe ngezviyaiyo zvakasiyana siyana munharaunda dzavanogara.

Vana vazhinji vanosangane nedambudziko rekutsva ngemvura nemwoto kunyanya nyanya nguva yekutondora kwekubanze vakuru vanosuse kungwarire vana kuti vasatambire pasinde nemvura inopisha.

Vana vazhinji, uyehe vose mukati mwentharaunda dzedu, vanosise kubaiwa kudziirira zvirwere zvingatapurirwana ngeana adoko, uyehe ngeanthu akuru muntharaunda dzatinogara.

Ndumure dzinorarama uye dzinendaramo inenge iine utano nguwa yeshe dzinooneka ngekudakara kunyazwi nepameso padzo izvi zvinokhombe kuti vana ava vanenge vachichengetwa zvakanaka.

Vana vazhinji mundaramo dzavo vanosise kuhinwa chikafu chakakodzera uyehe chineutano. Izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzavo dzikasike kuumbika zvakanaka uyehe vakure vaine utano vechikarakadzi zviro kwazvo mukati mwendaramo yavo.

Kufunda ngekurape vana vadoko vanenge vaite matambudziko, kana kuwirwa ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana, zvinobetsera kuti pavanonga vazobatwa ngezviyaiyo, vanodetsereka uyehe vanopora.

Michini yachizvino zvino inokwanisa kurerutsa basa kazhinjitu vakoti vechifunda kana kudetsera vana vadoko mukati mwendaramo dzavo mwezvibhedhlera zvakavapomberedza.

Muntu umwe naumwe unosisa kuziya chibhedhlera chiri pasinde naye kuti kana akaita chiyaiyo akwanise kugumepo machinenguva .

Mundaraunda yega yega kana munyika yega yega munewo mapazi akasiyana siyana anongwarira nekuzwe zvichemo zvevanoshanda nezveutano.

Vantu vanorarama vaine hurema hwekusanatse kunzwa ngenzee dzavo, vanodetsera kazhinji vakapuwa midziyo inoita kuti vadetsereke.

Muntu wega wega, unosise kuzviemera kuitire kuti akone kuhamba yega eno inwa mitombo yakasisira kuti arambe egara mundarawunda arimutano.

Kugonxka zvigonxko zvakafanira panguwa yekudetsera vanenge vane zviyayo zvinodetsera kuti tisatapurira vamweni zviyayo kana kutapurirwa zviyayo.

Kuhlowa usati vatenderwa kuita zvimwe kana kubate rimweni basa. Kana kuhinwe mutombo kunobetseravo kuitire kuti uzohinwa kana kuitire rimwe basa, vakuziye kuti unombodei.

Kuhloiwa kwemuntu asati ahinwe mutombo kana kubekwe mutombo. Kunodetsera kuti muntu azohinwe mutombo unoerekana nechirwere chaanacho .

Kuhloyiwa nekurapwe mazino mumukanwa mwemuntu zvinomubetsera kuti kunyazi nekupandwa kwemusoro kunogumisirawo kwato pera paanenge ohamba kana kurarama.

Kutwasanurwe tsinga nemakodo neemwiri dzedu kunodetserao pakuwedzere utano nekuhine ndaramo iri nani uyehe yakareba.

Zvibhedhleya zvikuru muntaraunda zvinosise kuve zvine midziyo yeshe. Inobetsere kurapwa kwezviyayo mukati mweantu. Izvi zvinota kuti vazhinji vakurumidze kupora.

Kureketa nemurwere kana unenge eirwadziwa ngechiyayo kunodetsere kuti unohine zveshe zvaangange achiziya zvingamudetsera kuti ahinwe mutombo.

Zvimwe zviyayo zvinga dhibana nevantu zvimwe zvacho hazvidi mutombo zvimwe zvinongoda kutaurirana kugare pashi vantu voswisisana muntu otodzoka akati njuku.

Zvakakosha kuti vana vanenge veineseka nezviyayo zvavanenge vainazvo vatange vahloyiwaa vasati vahinwaa mutombo wakaerekana.

Muzvibhedhlera munoitwe mhitupindu dzakasiyana siyana kuedze kudetsera vakaremara nevanonga vaine zviyayo kuitira kuti vakwanoo kurarama pamwe chete neamweni

Pachibhedhleya pega-pega panohinwe mitombo kana kudetserwe vanenge vane zviyayo, vantu vanoshandepo vanosise kuve vaine nguwa yekumbodzeya zvavanenge vashanda maererano ngevantu vanenge veirwara.

Kufunda ngezvekusima miriwo kana mbiti yakasiyanasiyana zvinodetsera kuti imweni inenge iri mitombo ingadetsera mundaramo dzevantu.

Zviro zveshe zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosise kuve zviine pezvakarekhodhiwa, kuitire kuzviziya kana zvodiwa, kana kuziye zvinenge zvopera zvinode kuti zvipetudzwe.

Vanodetsere muzvibhedhleya, vanosise kudakarire varwere vanenge vagumepo vaine zviyaiyo. Izvi zvinodetsere kuti vanenge vaine zviyaiyo, vagonde kuti vachadetserwe zvakanaka.

Michini yekombuyuta mazuwa ano yakushanda kudetsera kungwarire zvinyorwa zvizhinji zvingadiwa ngemazuwa kana ngemakore anonga eizoteera.

Zvitoro zvizhinji zviri muntaraunda dzatinogara zvinenguwa yazvinotengesawo zvikafu zveana adoko nezvendumure kuitire kuti vasashaya chikafu kana chekurya apo ana mai acho vechinge vatamika.

Michini yechizvino-zvino payinoshandiswa mukati mezvibhedhleya, inodetsera kukasira kuunze zvinonga zveyihloyiwa ,uyehe muntu okurumidza kupuwe mutombo wakaerekana.

Kuhine mbiko yekuzodetsera muzvinhdhleya vanenge veitambudzika nezviyayo zvavanenge vainazvo zvinode zvichibve pakati kati pemwoyo kuitire kuti muntu akwanise kuite basa rake remene ngemwoyo wake weshe.

Pabasa rese ratingaita mundaramo dzedu ringava reukoti kana reudhokodheya zvinhu zveshe zvinoitwa kana zvisina kunyorwe pashi panenge pasina basa rinonga reitariswa kuti rashandwa.

Kuhloya ngazi yemuntu asati ahinwe mitombo mukati membatso dzekuhloyera zvinodetsera muntu kuti azive kuti unochivawo chakaita seyi mukati mentaramo yake uye ozohinwa mutombo wakaerekana.

Mhatso dzekuvhiiwa kana kuberekera dzinosise kuve dzakavhenekwa zvakana. Izvi zvinodetsera vanonga vachidetsera unonga aine chiyayo kuti akurumidze kupora uyehe akasike kupetuka kanyi.

Nzeye dzinopurutana dzinosisa kuramba dzeihloiwa kuti adzina zviyayo ere izvi zvinobatsira kuti muntu paunenge eireketwa naye azwe zvakanaka nguwa yeshe.

Mbatso dzinongwarirwa nekutengese mitombo munharaunda dzatinogara dzinosisa kuramba dzeihlowiwa kuedze kudetsere kukurudzirwa utano wezviro zvinonga zveitengeswemo.

Mbatso dzekungwarire mutombo nekutengesere mutombo dzinosise kuramba dzakahluziwa kuitire kuti dzigare dzakanasirwa zvakanaka kuitirahe mitombo inogaremwo isashata.

Mhatso dzinotengeserwe mutombo nekungwarire mutombo dzinosise kuve dzine zvhikhombiso zvinoronza kuti apa panotengeswe mitombo apa panotengeswe chiinyi uyehe dzinosise kugara dzichihloiwa kuti dzioneke kuti dzichirikutendera ere kugare mutombo.

Mitombo nemabhandichi anodetsere kusimbisa zviuno anosise kuwanikwe muno ngwarirurwe mutombo kuitira kuti vanenge vachiide kudetsereka vakwanise kuaona.

Zviyayo zvakasiyanasiyana zvine mutombo wazvo wazvinorapwa nawo asi peshe pauno sise kuhinwa mutombo unosise kuwa une chikombiso kana chinyorwa chinoronza kuti unosisa kupuwa mutombo werudzii.

Mphatso dzinohinwe mitombo kanen kutengeserwe mitombo, dzinosise kuwe dziine zvikhombiso, uye dzinosise kutamba dzeihloiwa kuoneke kuti dzichakasisira ere kungwarire mutombo.

Mhatso dzinongwaririwe mutombo nekuhinive mutombo dzinosise kuve dzakahlamburuka, uyehe dzakajeka. Izvi zvinobetsere kuti mitombo inenge yechitengeswemwo ikasike kuoneka uyehe ikasike kuhinwa vantu.

Chayeyeyo chimwe na chimwe chine mutombo wacho wachinoduswa nacho uyezve tinosisa kuziya kuti mitombo mizhinji inosiswa kutorwa nekuhinwa kubva munzvimbo dzinongwaririrwa mitombo.

Mitombo yekurapa zviyayo inosise kungwarirwe mumbatso dzakanasirwe kungwarirwe mitombo kuitire kuti isabatwa nemwando kana kushatiswa kuitire kuti vantu vanonga veida kudetserawa vawane kudetserwa zvakanaka.

Mphatso dzinongwaririrwe mitombo nekutengesera mitombo ,dzinosise kuramba dzakarongedzwa zvakanaka, uyehe mitombo ichinge yakabudirira zvakanaka, iine zvikhombiso zvinoronza kuti ,iyi mitombo yaakuda kupere simba, imweni iyi ichiri kubva kupinda.

Mitombo mizhinji inosise kungwarirwe munzvimbo dzinongwarirwa mutombo. Izvi zvinodetsera kuti ingwaririke zvakanaka isapindwa ngemwando uyehe kupindwa nebukuta kuti ikone kuzoshanda zviyaiyo zvainosisa kurapa.

Kuziye zvinosise kuryiwa kuti muntu awane hutano hwakakwana mumwiri mwake zviro zvakanake zvinosise kuziiswe ntaraunda kuti vazhinji varambe vakagwinya.

Kufunda kuzhinji kunyanya-nyanya nezveutano kunoda umweni ari pasinde kuti anyatse kutotorosa ogumisira oziya ndxondo dzatovhurika.

Nguwa zhinji vashandi vepazvibhedhlera vanobuda kuende muntaraunda kuwedzera kugara kudhuze neantu vanonga vaisisire kudetserwa kuitire kuti vakwanise kugashire utano.

Vanthu munharaunda vanosise kupota veithothoreswa pamusoro pefundo dzekuite utano kuitire kuti vakone kungwarire utano hwavo nendaramo dzavo mukati mwenharaunda dzavanogara.

Ngemukuwo umweni vantu vanosise kudhibana veikurukura nekuhluza maererano, ngezvinohina utano mundaramo dzedu, nemunharaunda dzatinogara.

Kuenda neko kurutana panonga peyi fundwa fundo dzeku ngwarira utano mundaraunda dzatinogara pachena kuno sisa ku kurudzirwa kuiitira kuti vazhinji vasangane ne fundo dzinova detsera mundaramo dzavo.

Kushambadza maererano nemashoko ekuchengetedza hutano mundaraunda dzatinogara zvinodetsera kuti muntu weshe agumisire akuziya zvinoita kuti muntu arambe akagwinya mundaramo dzake.

Vantu vanosise kuramba veiyeuchidzwa kuti kungwarire utano chiro chakanaka mundaramo yeumwe naumwe. Izvi zvinoitire kuti munhu umwe naumwe paanenge ari, aziyehe kuti unokone kutapurirwe chiyaiyo ngeumweni kana akasaita zvinosiswe kuitwa ngemunthu unopona.

Muzvibhedhlera munosisa kuve nemidziyo ino shandiswa kuhloya zviyayo zvevantu vasati vapiwa mitombo kuti vaone kupora kubva kuzvirwere zvavanenge vanazvo nguwa yeshe.

Kuchicha-chicha kwemiiri dzeasikana veikura kunode kuramba kwechidetserwa kutire kuti vazwisise zvinenge zveichicha pamwiiri dzavo pavanenge veikura.

Kugara pashi mweibhuirana nekuronzerana pamusoro pekuronge mphuri dzeantu anodanana ,zviro zvakakosha mukati mwendaramo dzeantu zvinotopawo utano.

Mundaraunda zhinji dzarinogara munosise kuwe muine mapazi nehurongwaa hunodetsere kukurudziraa kudzikiswaa kwezvirwere zveshura matongo.

Ku shandise mwiri ne makodo mu ndaraunda dzatino gara zvino detserawo ku dzivirire zvirwere nekuite kuti mwiri urambe waka jaira kuite kuhamba hamba.

Kugara pashi kwevantu vechikurukura nezvekuronga mhuri kwakanaka kunoitira kuti vazive zviyayo zvinouya nenyaya yekuronga mhuri uye he vaziyezve kwekuzoozvirapa.

Utano hwekuronge mhuri uyehe hwekutakure mimba unosise kunge wakangwarirwa nguwa yeshe kutoziyawo kuti unemwana rudzii waunenge wabate mimba zvinodetsera kuti ugadzirire kana achinge azoberekwa.

Vanamai vanenge vakatakure minba vanosise kuwana mukana wavanokurukure neamweni izvi zvinoite kuti muntu arambe akarerukirwa kunyazi nemukurangarira kwake zvaanenge okarakadza zvinenge zviine shwiro.

Vantu vazhinji vanorarama neurema vanonga vasingakoni kudziemera nekudzihambira vanohinwa dzimweni mimbiti dzino detsera vahambe zvakanaka.

Kurya kwakanaka kana kupive chikafu chakanaka zvinobetsera zvakanyanya mukati mwendaramo dzedu kutihine hutano, uyehe vantu vazhinji vanoramba vakagwinya.

Kutswatsanure mitezo yemwiri yakadai nemirenje, miboko kunyazi nemutsipa kana mushana kunodetsera kuti ngazi ihambe chakanaka uyehe mwiri weshe udziirwe.

Pakati pezvimweni zveeshe zvinodetsere mundaramo yemuntu, kusimudzire utano, hwemuntu mvura yakakosha kuramba weiimwa, nguwa yeshe paunozwe kuidakarira kana nepausikazwi kuidakarira mumwiri mwako.

Kupota muntu achiaradzika ngekuita mitambo yakasiyana siyana kubanze zvinodetserawo kuti muntu arambe akachangamuka uyehe ndxondo dzake dzirambe dzakarumba dzakajeka nengazi.

Kurumba neku tambe bhora nedzimwe mitambo dzinga tambwa nge muntu zvino detsere kuti muntu arambe aka gwinya uyehe nhii dzake ne mwiri wake urambe wei jaira kufambise ngazi zvine shwiro.

Michina inodetsera nekuvandudza kurapwa kwevantu muzvibhedhleya, inosise kuve irimo izvi zvinodetsere kuti vanorapiwa nevanohloyiwa vakasike kudetserwa ngemukuwo.

Michini yechizvino zvino inodetsera kuti muntu arapiwe ari kure, opiwe shoko reyambiro ari kure zvobva zvamudetsera kuti anotsvake mutombo wakaenderana nechiyayiyo chake.

Michina yechizvino zvino mukati mechibhedhlera yakudetsera zvakanyanya kudarika kare uye he zvakukurumidza kuningira muntu kuti anorwara nezviyaiyo zvakadini kwakuhinwa mitombo yakasisira chiyaiyo chake.

Mabandiko nemapazi akasiyana siyana ehurumende anoshanda zvakakosha nemamwe mabazi edzimwe nyika kuedze kuiwandudza hutano wevantu.

Nhare mbozha mukati memazuva anaya dzinobetseravo kuziisa, uyehe nekuongorora zviyayo zvakasiyana-siyana. Kuwanda kwazvo uyehe nekushomanika kwazvo.

Midziyo yekuningira kuwanda kana kushomanika kwezviyaiyo munharaunda mwedu inosise kunge iripo nguwa dzese kuitire kukasika vanenge veida kuhinwe rudetsero.

Mazuwaano kwane nzira dzakasiyana siyana dzekubhadhara ndidzo mare dzinodiwa pakuhinwe mutombo kana kurapiwe muzvibhedhlera dzakadai ngekukwenga vechishandise zvipande mare yototorwa.

Kunasirwa kwezvindege zvidiki mukati mendaraunda dzedu zveshandiswamo zvidetsera kuti vanoda kushambadza mashoko ezveutano zvinokasira

Zviro zvizhinji zvine chekuita ngekungwarire utano kana kufunda zveutano zvinokone kuonekwa pandau imwechete kana vantu vachikurudzirana nekukurudzira kushandise michini yechizvino-zvino.

Zvitivhitivhi zvemazuwa ano zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvaakudetsera zvakanyanya mukuchengetedza utano wevazhinji muntaraunda dzatinogara, izvi zvinosisa kukurudzirwa muntaraunda dzatinogara nemumphatso dzinohinwe mutombo.

Michini yechizvinozvino inodetserawo mukurape zviyayo zvakasiyanasiyana pamweni munhu unokwanisa kutorapiwa arikure nekupuwe fundo yakafanira neruziwo rwakafanira arikure akatopona paripo paripo.

Magomboti anodetsera kurape zviyayo zvevantu zvakasiyana siyana anokone kotorwe mushango oiswe pamuzi kuti akasisike kuoneka nekunasirwa kuti arambe akajekerwa.

Kuziye mimbiti yakasiyana-siyana kuti inorape zviyaiyo zvakadini zvinodetsera zvakanyanya muntaraunda, uyehe vazhinji vanodetsereka vanenge vasine mare yekuende kumphatso dzinotengeswe mitombo.

Mimbiti yakasiyana-siyana inogadzire magomboti akasiyana-siyana muntaraunda dzatinogara. Kuikarakadza kunodetsera zvakanyanya kurapwa kwezviyayo tisikashandisi mare.

Reshe ratinoti shango, pamweni pacho rinenge risiri shango risingadetseri. Rimweni rinodetsere kurape zviyayo zvakasiyana-siyana. Rimweni rinoshandiswa semuriwo wekurya ndiwo sadza.

Magomboti mutombo yechiantu inosise kuziikana muntaraunda dzatinogara kutire kudetsereka kunyanya vanenge vasina mare yekuotora mutombo mimbatso dzinotengeserwe mitombo.

Mimbiti mizhinji mundaraunda dzatinogara dzinotidetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana kuziye mazina azvo zvinotidetsere kuti tibhuirewo amweni.

Mimbiti yakasiyana siyana ingaoneke mushango mundaraunda dzatinogara inodetsera zvakanyanya kurape zviyayo zvakasiyana siyana mundaramo dzedu.

Mitombo mizhinji inotidetsera aisiri kuresu nesu muntaraunda dzatinogara .Imweni inenge yakatikomberedza, uyehe kuiziya kunobatsira kuti muntu aziye mutombo wekumwa, kana azwe....

Mumbuti umwe naumwe unonyatse kutotorotsa unokona kubudisa zviro zvineswiro. Zvingadai zveitobetsera vantu vanenge vaine zviyaiyo zvakasiyana-siyana, zvinenge zvaongororwa kuzi hazvirapiki.

Kuziye mbiti nemichero inodetsera kurape zviyayo zviro zvinosise kunge zvakakosha munharaunda dzatinogara kuitire kudetsera vanenge vasina mare inenge iripasinde navo.

Magomboti akasiyana siyana anodetsera kurapa zviyayiyo zvakasiyana siyana kuvakarakadza nekuvaziya zvinodetsere vazhinji muntaraunda.

Mutombo umwe naumwe unohinwa muntu kuti apore unosisa kumwiwa ngenzira dzinonga dzatsanangurwa kuitira kuti muntu akwanise kupora ngenguwa.

Mafuta eku zore mwiri kunasire ganda mazhinji acho ano gadzirwe kubva muma komboti akati tenderedza kubva mu ndaraunda dzatino gara.

Mutombo wegava kava unodetsera kurapa zviyayo zvakasiyana siyana nekunasira ganda zvimweni zvinoti Kana ukatsva unokona kushandisa gava kava.

Kusvinwa kwemugomboti werudzi rwegavakava nekubekwa muzvigubhu zvakasiyana siyana kunoite kuti ungwaririke uyehe upedze nguva yakareba wakanasirwe zvakanaka.

Mitombo yechianhu inodetsera zvakanyanya mukurapo zviyayo zvakasiyana siyana zvingadai zviri zvekurwadziwa mudumbu kungaite vana vechidiki vasikana.

Zvirwere zvakadai ngekudunduvara kweropa mukati mwendani, kunyanya-nyanya kumadzimai, zvimwe zvacho zvizhinji zvinorapiwa ngemumbiti yakatitenderedza munharaunda dzedu.

Mimbiti yemushango ikanyatso hloiwe zvakanaka inokone kubudise zviro zvineshwiro uyehe vanthu vakaziya kuti mumbuti upi neupi unechaunodetsera auzoitemi.

Mashango mazhinji nemimbiti yakawanda uye yakatikomberedza mizhinji yacho inototoroswa yogumisira yobekwa muzvigaba zvigaba yototengeswa kune vantu vanenge veiida.

Mitombo yechianhu, muntaraunda dzedu dzatinogara, inokonahe kusvinwa yotoiswe mumphatso dzinongwarirwe mutombo, ichitokwanisa kudetsera vanenge vaine zviyaiyo zvakasiya-siyana.

Vanokona havo kunasira magomboti ekurape zviyaiyo zvakasiyana siyana muntaraunda dzatinogara vanozviitira kuti vantu vazhinji vakone kukone kuhanira mitombo isinga dhuri.

Mitombo yega yega yetinoona mumhatso dzekutengesera mitombo kana kuhinirwe mitombo mizhinji yacho inenge yakabva mushango nemumbiti yakatikomberedza munharaunda dzatinogara inosiswe kukosheswa zvakanyanya.

Mitombo ingavanikwe mundaraunda dzatinogara nembiti akatikomberedza inokone kugadzirwa yapedza kugadzirwa yobekwe muzvipakiti zvinoite kuti ingwaririke zvakanaka.

Mitombo mizhinji inotidetsere kunasire ganda, imweni yacho yatinoona kubva muzvitoro nemunongwarirwe mitombo, mizhinji yacho inobve mumbiti yakatitenderedza uyehe inonasirwe nemumbiti yatinokona kurima.

Mimbiti yakatikomberedza muntaraunda dzatinogara imweni yacho yakakosha zvekukwanise kurape zviyayo zvingatinesa mukati mwendaramo dzedu tinosise kungwarira miti mizhinji ngekuti inotidetsera.

Mitombo yose yekurape zviyayiyo inokone kuiswe muzvigaba zvinonga zvakaiswe zvikombiso zvinoronze kuti inorape zviyayiyo zvakadini kunyazi ichinge yaonekawa mundaraunda dzakati komberedza.

Mimbiti yakasiyana-siyana inodetserawo, kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana, mumwiri dzedu. Kuiziya kuti mugomboti uyu unodetserei ,zvinokona kudetsere ntaraunda.

Mitombo mizhinji inobve mushango inosise kuzikana mazina ayo. Izvi zvinodetsere kubatsira vanonga vazopindwa ngezviyayo kuitire kuti vapore.

Hanyanisi yegariki inosise kuve iripasinde pamuzi wega-wega ngekuti inobatsira kurape zviyayo zvskasiyana-siyana zvisingade kuti ushandise mare dzako.

Mitombo umwenaumwe mizhinji yacho inobve kumumbiti yakakomberedze nharaunda dzatinogara kuizira nekuidhloya kunodetsere kugare mitombo yakawanda

Mimbiti mizhinji iri munharaunda dzedu ikahloiwe zvakanaka, inokone kubudise zviro zvine shwiro zvakadai ngemitombo inokwanise kudetsera vanorwara.

Makomboti mazhinji ari muntaraunda mwedu anodetsere kurape zviyaiyo zvakasiyana -siyana kumaziya nekumakarakadza zvinokona kudetserera ndaramo yaantu azhinji.

Mimbiti imwe naimwe ine zvainobetsera munharaunda dzatinogara. Imweni ndidzo dzinozokwanise kuhine mitombo dzinozototoreswa kusvika wabude mutombo kwawo.

Muntu weshe unosise kukurudzirwa kuziye mbiti dzaka mukomberedza kuitire kuti imweni yakona inenge ichitorapa zviyayiyo zvevanhu zvakatowanda .

Pamweni patinoti shango, ringe risiri shangopi, asi mutombo unotodetsere kurape zviyayo zvakasiyana-siyana mundaraunda dzedu, kuziye mimbiti nemazita adzo nezvadzinoshanda zvinodetsera.

Kuziya mimbiti nezvainorapa zvakasiyana siyana zvinodetsera kuti paunorwara kana kubatwa nechiyayo unokona kupora nekukasira.

Ana mbuya nanasekuru azhinji kumamisha kwedu vanonyase kuziye mimbiti inobetsera, uyehe inokwanisa kushandiswa semutombo kurape zviyayo.

Mutombo yakasiyana siyana muntaraunda dzatinogara inobva kunyanya mumbiti yakatikombererdza uyehe imweni yatisingazii kuti inoshandei muntaraunda dzedu.

Kufunda ngemarudzi emitombo yakasiyana-siyana, dzinokwanisika kurimirwa mundaraunda dzatinogara, zviro zvinosise kukosheswa mundaraunda dzatinogara.

Mitombo mizhinji yatinoona muzvitoro zvinotengesa mitombo mizhinji yacho yakaduka kubve mushango uyehe nemumbiti yakatikomberedza munharaunda dzedu.

Mimbiti yakasiyana siyana nemiriwo yakasiyana siyana inoti hine mitombo ingatidetsera muntharamo dzedu ikagadzirwa kuite magomboti.

Mi miti yaka siyana siyana inoti hine mitombo dzaka siyana siyana dzechirape zviyayo zvaka siyana siyana mu ndaraunda dzedu kungwarire mbiti idzi kana tichinge tadziziya kuno detsera.

Makomboti kana mutombo yakasiyana siyana yechianhu inobetsera kurape zviyayiyo zvakasiyana siyana. Kuiziya nekukona kuinasira zvinobetsera amweni kunyazi nenharaunda.

Mimbiti mizhinji yakatikomberedza inokone kuwuchikwa yongwaririrwa pakurape zviyayo zvakasiyana siyana zvinganyuka mundaraunda dzatinogara.

Mimbiti yakasiyana siyana inodetsera kugadzira mitombo dzakasiyana siyana dzinorapa zviyaiyo zvakawanda mundaraunda matinogara kana kwatinobva.

Imweni mbiti inodetsera kurapa zviyaiyo inomera murukumbati muberere mwembatso dzeedu kuiziya kundodetserawo kuti vantu vagare veizvirapa zviyaiyo zvavo.

Aasiri eshe magomboti anoonekwe mushango mwemene. Mamweni magomboti kana mishonga inokone kusimwa murukumbati mwemizi zvotodetsera vanenge veirwara.

Makunde akasiyana siyana muntaraunda dzatinogara mamwe acho anorape zvirwere zvakasiyana siyana. Kuziye kuti gunde iri mutombo unorape chini zvinodetsera.

Kudzi shandira kumweni kuno detsera mu ndaramo ye muntu umwe na umwe kumweni kunonga kuri kweku tengesa mitombo ino wanikwa pachena mu ndaraunda dza tino gara.

Mimbiti yakasiyana siyana mundaraunda dzatinogara inodetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana kuihloya nekuiziya zvinodetserawo kurapa vanenga veida kusetserwa mundaraunda dzatinogara.

Mimbiti mizhinji nemidzi mizhinji inodetserawo kurapawo zvirwere zvakasiyana-siyana, muntaraunda dzatinogara. Kuziya kuti mumbiti uyu unodetserei, uyehe midzi uyu unodetserei, zviro zvinosise kungwaririrwa.

Mimbiti yakasiyana-siyana inorape zviyayo zvakasiyana siyana muntaraunda medu mwatinogara. Kuiziya ndoupenyu uyehe zvinobetserawo amweni.

Kuziya mimbiti nezvainorapa zvinodetsera kuti muntu kana achinge arwara uye he kana achinge aona umweni anoneseka nechiyayo unokona kumudetsera paripo paripo.

Rimweni ratinoti shango mumizi dzedu uyezve murukumbati mwedu rinenge risiri shangopi asi kuti rimweni rinenge ritori mushonga unodetsera kurapa zviyayiyo zvinotinesa mukati mwendaramo dzedu.

Mimbiti mizhinji inoonekwa muntaraunda dzatinogara kungazi muri mushango kana murukombati yemizi dzatinogara imweni yacho inotidetsera kurapa zviyayo zvakasiyana siyana.

Kuziya kukosha kwemumbuti umwe naumwe munharaunda dzatinogara kana zvirimwa zvatinorima munharaunda dzatiri zvinodetsera kuti muntu agare eiziya dzimwe mbiti kuti dzinorape zviyayo

Mimbiti yakatitenderedza mukurarama kwedu. Mizhinji yacho inotidetsera kugadzire mitombo inorape zviyayo zvingada kutinetsa mundaramo dzedu. Uyehe inosiswe kuzikana kuitire kuti kana muntu aite dambudziko akone kuiziya nekooishandisa.

Kuziya mimbiti mizhinji inodetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana muntaraunda dzedu, zvinodetsere kuraramise ndaramo dzeamweni vanonga votandadza uyehe kuadetsera zvinonga zvisikapi kude mare.

Adzishiridzeshe mimbiti dzisinashwiro, dzimweni miti dzakawanda dzinodetsera mukati mendaramo dzedu mukurape zviyaiyo zvingadai zveitibata muntaraunda dzetinogara nedzakatipoteredza.

Mitombo mizhinji inotidetsere mundaramo dzedu kurape zviyayo zvingatinesa mukati mwendaramo dzedu mizhinji yacho inoonekwa muntaraunda dzakatikomberedza chakanaka kuiziya kuti iyi inorapei uyehe imweni inorapei.